Niriba anu nyɛla ban be kom ni n-gbahiri zahima bɛ bela ŋarima puuni so zami ka pili zupiligu ka ye liiga din nyɛ zaɣ' nuɣisili ka so zaya ka ye liiga ʒee ka so zaya ka ye liiga sabinli ka bin dozim gbabi gbabi bɛ mantankele nima maa.

Niriba nyɛla ban do ashiptini sheba dola goriti zuɣu ka sheba ʒɛ zuɣusaa niriba ayi nan ʒɛ zuɣusaa ka gbibi kundu ka lihiri dipuuni ban do gariti maa zuɣu maa zuɣu binpiɛla gabi gabi bɛ niɛma maani ka bɛ nu suma panpa bɛ zuɣu bɛ nyaaga ka gbambili ʒee zaya.

salo din ka kalinli nyɛla din laɣim n-zaya ka linjimanima ʒe bɛ nyaaga linjimanima maa pilila zupil' piɛla ka gbubi binyɛra bɛ nuhi ni linjimanima maa luɣili gooni nyɛla din zaya ka nyɛ zaɣ' sabinli ka gooni maa nyaaga ka yil' titali ʒeya ka tia sa din ni.

Ashibiti ni mbɔŋɔ paɣaba ni dabba nyɛla bini bɛ di puuni ni zila tɛɛbuli gbuni ka gbuni bihi do so zi bi tooni ka ye liiga zɛɛ tɛɛbuli maa zuɣu ka bini yara tamtamiya.

niraba n laɣam kpɛ bi nyɛla paɣaba mini dabba shab niŋla nyɛ pobirisi zaɣ piɛla ka shab niŋ zaɣ nuɣso shab wuhula bi nuhi zuɣusaa ka shab yɛ liiga sabila ka zaɣ piɛla gabi di puuni bi nyaanga ka fulaawaasi biɛni

Niraba nyɛla bin laɣim ʒi jina duu shaba ʒila zuɣusaa ka shaba ʒi tingbanni shaba yɛ liiga sabila ka shaba yɛ liiga piɛla jina duu maa zuɣusaa nahangbana laati bɛ dinni ka zaɣ'piɛla piɛla yina di puuni

Paɣasara ni nachimba nyɛla ban laɣim ʒi konangban kpaŋa sheba kurimi ka sheba ʒɛ zuɣusaa sheba zami miri kom maa ka sheba yi kpaŋa ka che kom maa di tingbani maani saɣari nyɛla din doya ka bɛ gahindili di tingbani maa nyɛla zaɣa tankpaɣu.

niriba n-nyɛla ban laɣim ʒi duu bɛ ʒila teebuli nima gbunni ka kundu nima pa n-pa bɛ tooni kuɣisi nyɛla din be duu maa ni niriba ayi nyɛla bɛ ʒe zuɣusaa paɣa mini doo so waligi ʒi o kuŋko ka gba nyɛ doo ka ye liiga sabinli.